Kawo keettattu asay keehippe daro ayssi giikko hegeetu bagaara oosettiya oosoy asaa maadesippe atin qohenana.

dumma dumma sohuwan payatettaa eqqottay de'idoogaappe denddidaagan guutta naatu hayqqoynne aayettu hayqqoy beni wodiyaappe ha'i wodiyan keehi guuxxi guuxxi biidoogee betees.

Gandday de'iya asay ambban de'iya asappe maadduwa kawotettay immiyoogan qohettosonna. Taani hagaa kawotettay giiggissiyaakko ixxikke.

Kawotettappe yiyaa maadoy nu biittaa asaassi issippe lage gakiyakko aybba lo'i. Asaa guutta gitaa geennan muliya shaakenan gakkiyakko lo'ees.

Kawotettay nu deriyassi lo'o payatetta keettatta immanwu koshees payatetta eqottay matan matan de'ikko asay harggiyappe naagetanna danddayees.

Asay asaara ooyetikko xaacetti gakkiddi matan daro danoy gakennan ashaanassi koshiyo gishawu xaace keettay heeran heeran de'anna koshees.

issi sohuwappe hara sohuwa baanassi maadiyay ogiya. hegaa gishshawu nu deretettaa asaassi paya ogiya nu kawotettay kessidi immana koshshees.

Daro maadduwaa nu kawotettay deriyaassi immees. hegaa gishshawu nu dereekka kawitettaa seeraa wogaa naagidi de"ana koshshoosona.

Payatetta eqotatti nu biittassi dumma dumma sohuwan de'iyaagetti daro maaduwaa immosonna. Hegeetuppe issoy guutta naatu harggiya maara loyttidosonna.

Geeshsha haattay deretettaa asaassi ubaassi gakkana koshshees. ayssi giikko geeshsha haattay asaa duussaassi pultto gidiyo gishaassa.

Kawotettay nu deretetta asaassi daro maaduwa imees darotto naamissa saatiyan xiilliyq zayttiya immiyoogan daro maaduwa maadosonna.

Nu derettattay kawotettappe keehippe dero maadduwa koyossonna. Hegeetikka koorinttiya, ogiya qassikka harabattikka de'osonna.

Dumma dumma maadoti ne derettatasi kawotettaappe imettana koshshosona. hegeetuppekka issoy maabiratiyaa poo"uwaa. ayssi giyaaba gidikko mabiraatiyaa poo'oy kane koshshiyaaba gidiyoo giishshasa.